Owesifazana ukukhanya ekhuthele emsebenzi wakhe ugqoke ezandleni amagilavisi amhlophe nke ayiwo avikela ukuthi engabambi imkhuhlane.

Emikhankasweni eminengi eyenzekalayo ebantwini kujwayelwe ukufakwa imifanekiso etshengisa ukuthi abantu kumele beziphathe njani ikakhulu entweni zokuhlanzeka. Kuqakathekile ukuthi abantu bebelamanzi ngaso sonke isikhathi.

Abezempilakahle bagqoke izigqoko zabo ezinde ezivala izandla kanye lenyawo. Esikhathini sonke bajwayele ukufaka amalembu avala amakhala ukuze bengangenwa yimikhuhlane ehamba ngomoya.

Umongikazi uhlaba umntwana ijekiseni. Ugqoke isigqoko esimhlophe nke. Ezandleni ufake lamagilavisi okuvikela imikhuhlane nxa ehlaba lowumuntu okumele amhlabe.

Owesifazana uvakatshela abezempilakahle. Ethwele umtanakhe oyisidudla oyinkazana uyabobotheka ngoba ebonga ukuthi umntanakhe ukhula kuhle njalo kala olunye uhlupho.

abezempilakahle bahamba bekhangela abantwana ukuthi baphila kahle na bsadobha oyi one ogqoke isikipa esilombala oyilithanga ugelile umntwana ikhanda laba yimpabanga

Umongikazi ubamba ubaba wesilisa ingalo efuna ukumelapha lokhu uyakwenza isikhathi sonke egqoke ama gilavisi avikela imikhuhlane eminengi

Umkhuhlane onjenge sihudo uyamemetheka ebantwini abamnyama kuqakathekile ukunatha amanzi ahlanzekileyo ukuze abantu bengahlaselwa yimikhuhlane eminengi.

Iyandise ukuqamuka imibheda yesibhedlela ngoba abantu abanengi balala khona omongikazi abathathu bakhangela unkazana ngoba ephathekile engezwa kahle bafake ama lembu okuvala ubuso ukuze bezivikele emikhuhlaneni.

Izandla ezingcolileyo zibangela isihudo emzimbeni womuntu. Kuqakathekile ukugeza izandla ngaso sonke isikhathi amabantwana bathanda ukudlalisa amanzi.

Omungikazi ugqoke ilembu lokuvala ubuso. Ulenwele ezimfitshane, zikhanyiwe, ziyacazimila. Kakhulu.

Abezempilakahle bagqoka izigqoko ezinde bezivale izandla, amazwane lamehlo konke lekhanda. Lokhu kwenziwa yikuba bengafuni ukuthintana legcikwana loba izibungu ezitholakala endaweni ezehlukeneyo

Indlala iyabulala waqatsha wavuka waphinda wafa umamoyo waphela amandla bamphakamisela emoteni ukuba bamuhambise esibhedlela, impilo izima njalo ibuhlungu.

Umntwana uyathontiselwa umuthi emazinyweni ukuze akhule kuhle engagulanga. Umamawakhe uyamangala nxa ephakamisa intamo

Owesifazana uhambe ukuyavakatshela umongikazi loba udokotela ukuba amhlabe lokhu okungabe kushota emzimbeni lokhu kumenza ahlale ekhangelele ukusila.

Abezempilakahle bagqoke izigqoko ezinde ,ezilombala olibhakabhaka .Bafake lamalembu emakhaleni avikela ukungena kwenkuthu nkuthu.

Umntwana wesikolo umile empompini unatha amanzi ugqoke isigqoko sokufunda esilombala oyisibhakabhaka ngaphansi wafaka iyembe emhlophe nke.

Umntwana oyinkazana ugeza izandla, Kuqakathekile ukuthi umuntu ahlale elezandla ezihlambulukileyo ukuze engaguli, nxa zingcolile kufanele asebenzise isepa.

Lapha sibona omongikazi ababili bagqoke ilembu elivala ubuso bahlola unkazana ezempilakahle. Unkazana ugqoke ibhulugwa elimhlophe nke. Kulesitulo sokuhlala esikamongikazi lesikamayelatshwa.

Umongikazi ufuna ukuhlaba usana oluncane oluphethwe ngunina. Uyamkhangela esiphaqeni ukuze ambone kuhle.

Owesifazana uguqe phansi wakhangelisa ikhanda lakhe aliqhiye ngento emhlophe nke. Ubaba uyachasisa ethwele into yokukhulumisa.

Isibhakabhaka simhlophe nke ,kwelinye icele simnyama tshu. Izindlu zigombolozele amanzi amhlophe nke lamnyama tshu.

Omama abahlala emaphandleni bahlala belohlupho lokuthwala amaphepha abangawazwisisiyo ukuthi ayabe ebhalwe ukuthini. Lokhu kuvela ngoba begcwele indawo yonke.

Isidindo esitholakala kwabezempilakahle siyabe sibonisa ukuthi sicacisa ngani , kungaba ngumkhuhlane wengqondo bayabe bezafaka umfanekiso womuntu loba ikhanda lomuntu

Owesifazana uthwele okokukhulumisa ukuze ilizwi lakhe lihambe kakhulu ugqoke isigqoko esilamabala bala ekhanda ukamile inwele zakhe wazisa emuva

Abeqeqeshi bempilakahle bamile bathi mpo. Abesilisa bagqoke izigqoko ezimnyama lezi mhlophe. Abesifazana bamangele.

Owesilisa ukhanya esetshiywe zingqondo indevu zakhe zigcwele ingcekeza, impahla zakhe zimnyama tshuu, okutshengisa ukuthi kudala wacina ukugeza.

Owesifazane uyabobothetheka ngoba eselatshwe ngomunye wabaqeqeshi kwezempilakahle. Uyayabobotheka ngoba engaselawo umkhuhlane wengqondo.

Umkhuhlane wenqondo uhlasela loba ngubani bayadideka abanengi nxa sebetholakale belayo ngoba unzima ukuthi welatshwe.

Abezempilakahle esikhathini esinengi indawo yabo ihlala ihlanzekile lokhu kwenza bakhuthale emsebenzini wabo sikhathi sonke baletafula abalifaka ngaphansi komduli ukuze bebebefaka izinto zabo .

Omongikazi bahlezi phansi. Bagqoke amalembu okuvala ubuso ukuze bengangenwa yimkhuhlane. Bakhanya betshekha abantu abadala igazi kanye lokunye.

umfana omncinyane owenza ngezempilakahle ugqoko ibhatshi elimhlophe nke ezandleni waphinda wafaka amagilavisi ikhanda lakhe kuhlanzekile uligezile walikama.

Abezempilakahle bafaka umduli omude ukuze abanti bangawuqansi. Phezu komduli bayabhala ukuze otshutshayo abale angalahleki lapho ayakhona.

Abantu abanengi abakhubazekileyo bahlala besebuhlungwini ngoba abakwanisi ukuhamba lapha abafuna ukuhamba khona. Baphiwa izitulo ezilamavili okuthi sibasuse lapha abayabebekhona besiya lapha abayabe befuna ukuyakhona

Owesifazana ovela bona abezempilakahle ugqoke isudu emnyama tshu, uhamba yedwa ethwele iphetshana elimhlophe, ongemuva kwakhe uqonde lapho avela khona yena.

ibhakane elitshengisa indlela ukuthi nxa umuntu ehamba kumele eqonde ngaphi litholakala eceleni komgwaqo liyabe lifakwe lagejelwa phansi lafika enhlabathini ukuze lingawi

Abezempilakahle bakuthazwa ukuba izisebenzi zabo zigeze isandla ngaso sonke osikhathi ukuze babalekele imikhuhlane eyabe ikhona khonapho emsebenzini bangayithwali behambalayo emakhaya

Amafasitela leminyango yabo abezempilakahle bahlala beyivulile ukuze kungene umoya omutsha endaweni yabo bahlanzekile abantu laba.

Amadokotela ayaphuza ukwelapha izigulane . Bavele bahlale abantu belindile. Basuka bacaphuke ngoba imizimba yabo iyabe isidiniwe.

abezempilakahle balesikhathi sokuthi bayathatha amaluba nxa befundisana bekhangele ukuthi iluba liphila njani njalo kumele liphathwe njani lokhu kubancedisa ukuthi benze imithi yabo kahle

Iziqeqeshi zempilakahle loba abafundelayo Bahlala bekhangelile ukuthi kumele beyenzeni ngasiphi isikhathi. Bagqoka izigqoko ezimhlophe nke ,lemlonyeni yabo bayabe bevale ngamalembu.

Abazemphikahle balokukhangela ngemitshina yabo ukuze bebone izinanakazana ezikhona emhlabeni. Lokhu bakwenza begqoke ingubo ezimhophe nke.

Izifundi ezifundela ezempilakahle zihlala zihlanzekile ngaso sonke isikhathi. Bathanda ukugqoka izikipa ezimhlophe nke.

Abezempilakahle isikhathi esinengi, balesidindo abayabe besifakile phakathi kwezigqoko zabo loba emaphepheni abo okutshengisa ukuthi bavela kuluphi ugatsha njalo bayenza ngani.

Abezempilakahle bagqoke amasudu abo amahle amnyama tshu bagqoke izicathulo ezivalekileyo abesilisa bakhona, omama bakhona bagqoke amasudu amahle.

Emikhankasweni yabezempilakahle kunengi okufundiswa abantu. Bayafundisa abantu ngezikolo ezitholakalayo lapho abayenza akhona imisebenzi yabo. Bephinde befundise abantu ngesigaba ngesigaba ngokuya ngokuya.

Owesilisa umile eceleni komuntu wesifazana. Bathwele iphepha elikhulu elitshengisa ukubana kuqakathekile ukuthi abantu bahlale bekhuthazekile ekuhambeni esibhedlela.

Umdlavuzo wesibeletho sabomama uyamemetheka ebantwini abanengi. Omama bakhuthazwa ukubana bangagezi ngesepa ngaphansi ngoba bezagula umkhuhlani odulayo ukwelapha.

Abezempilakahle jikekele, umhlaba wonke. Baqakathekisa ukuthi abantu behlale behlanzekile. Iloba ungahamba kuliphi ilizwe. Benza into efanayo.

Kuqakathekile ukungasaleli emuva nxa abezempilakahle bevakatshela abantu. Inengi labantu lisuke lithole inzuzo engcono enjengamaphilizi loba amajekiseni.

Iphetshana elise celeni limhlophe nke limhlophe ukwedlula uchago olusengwe ngumfana esibayeni abantwana bayathanda ukunatha uchago ngoba luqinisa amathambo kanye lembambo.

umkhankaso wenculaza legcikwane le HIV lolu lumemetheka indawo yonke jikelele ngoba abantu bayaziphatha kahle

abaze mpilakahle bafaka imifanekiso womutu wesilisa uyabobotheka egqoke amangilazi emehlweni akhe amhlophe nke

Abakhankasa ngezempilakahle bafika bahlale nxa behambe ukuyachasisela abantu abangakwaziyo ngendlela yokuziphatha. Bayabe begqoke amasudu amahle amnyama athe tshu.

abantwana abahlatshwa imithi ehlukeneyo basasebancane lokhu kubenza bengaguli imikhuhlane enjengokuba yikugogeka kumbe ukuba yiziphofu bahamba labonina nxa besiyabona omongikazi

Umongikazi uhlaba owesilisa ijekiseni. Ijekiseni ibuhlungu ngaso sonke isikhathi ikakhulu nxa umuntu engelasibindi ngoba inalithi iyabe ingena emthanjeni.

Izibhendlela ezinengi zandise ukuyakhiwa zibelamabhilida amakhulu. Ziyafakwa amafilagi ngaphandle ukuze umuntu othutshaye abone ukuthi isibhendlela lesi ngesakuliphi ilizwe.

Imota yesibhedlela ejwayele ukuba yimota esezingeni eliphezulu ekwanisa ukuchapha imfula loba lithwele into ezinengi.

Abezempilakahle balemibheda abayifakela izigulane zabo . Iyabe iyendlulwe kahle leyo mibheda . Bayawatsha amalembu abo amhlophe nke. Baphinde bafake lesitulo ngaphakathi kwemibheda ukuze behlale nxa sebedinwe yikulala.

udokotela wamehlo ukhangela ubhudi omncinyana ugqoke ibhatshi elimhlophe nke umfaka imitshina yokumkhangela amehlo ukuze abone ukuthi asebenza kuhle na

abezempilakhle abakhangela ngezamaluba lezihlahla bayakhangelisisa bebone ukuthi lesi kungabe kuyisihlahla sani bagqoke amabhatshi amahlophe nke bonke babonakala bengabantu besilisa

Owesifazana umile phakathi kwabanye abomama ngoba ekhanya eswele indawo yokuhlala edonda ukuhlala phansi ngoba kulenhlabathi abanye abantu bayazigqaja.

Abasezingeni eliphezulu esikolweni sabo isikhathi esinengi kujwayele ukufakwa ibhakane othutshayo abone ukuthi isikolo singaphi njalo kufundelwa ukwenzani ngasiphi isikhathi.

Ezibhedlela sebejwayele ukunikeza abantu amalembu okuvala amakala. lokhu kwenza bavikele imikuhlane emithile iyabe iphetshulwa ngumoya.

Izibhedlela zihlala zigcwele abantu ngoba umkhuhlane uyamemetheka elizweni. Abantu abamnyama bahlala bekhangelele ukubana bengatholi lowo mkhuhlane.

Esibhedlela bayathanda ukugcwala abantu, bayabe behlezi ezitulweni ezimhlophe nke. Obafundisayo ujayele ukugqoka isudu emnyam loba ibhatshi elimhlophe

Udokotela uyaqhuba umfana ukuze abone ukuthi impilo yakhe iqondile na. Umama uvele athabe nxa ebona impumela yomntwana

Abantu bayanyakazela esibhedlela isibhedlela sakhiwe ngezinga eziphezulu sihle siyabukeka sipendiwe ngombala olithanga

Amabhokisi amanengi ahlala lomuthi loba lamaphilisi kumele agcinwe lapho okulendawo eqanda khona. Akufuzanga avulwe.

Owesifazana osebenza ngokuhlaba izifuyo zekhaya ezifana lenkomo izimvu loba obabhemi uyakhangela umuthi phambi kokubana anikeze imali lowu ethengisayo

Owesifazana ongumama olomzimba omncani ugqoke isikipa esimhlophe nke, ubambe amehlo wacimeza ekhangele phansi.

Umuntu olombala obomvu loba isikhumba esibomvu,,esikhathini esinengi engahaqazeka sisala sikhanya igazi ngoba siyabe sithambile kakhulu isikhumba sakhe.

owesifazana lowesilisa bakhanya bebambene okutshengisa ukuthi abantu laba bayazwisisana ugqoke umbala olithanga umama kanye ubaba laye ugqoke iyembe ebomvu

Owesifazana ogqoke izigqoko ezinhle uvakatshela umongikazi ukuthi bayemkhangela ukuthi akalasifo samafutha na. Ukhanya ehlanzekileyo lowomama.

Ezikolweni ezinengi ikakhulu ezezinga eliphezulu bandise ukubhala amabala loba imitsho beyifake emabhokisini igadane ngokulandelana kwayo kanye lokuzwisiseka kwayo lokhu kwenza abafundi baphangise ukuzwa

Owesifazana ugqoke ihembe elombala wamasotsha. Ubambe ikanda okutshengisa ukuthi kwezwa kahle. Loba kukhona akucabangayo okumhluphayongaphakathi kwakhe.

Umongikazi esikhathini esinengi ujayele ukuhamba lodokotela. Lokho kwenza bebonisane ukuthi isigulane siyabe sifuna uphi umuthi loba aphi amaphilisi. Bayathaba abantu nxa bebona abezempilakahle besebenza labantu.

Owesifazana obambe isisu okutshengisa ukuthi singabe simquma loba sibuhlungu ugqoke isigqoko sangaphansi esimnyama tshu ukhanya elombala omuhle.

Nxa umuntu eqamuke unyawo loba idolo usuka azwe kakhulu ubuhlungu ngoba amathambo akhe ayabe esuke ahlukana okubangela ukuthi aqhule.

Abantwana bomuntu omnyama bathanda ukuvalelisa nxa bebona umuntu olikhiwa ethutsha. Bayamesaba ngoba bebona umbala wabo ungafanani.

Umuntu uhlinzwa ngabodokotela abanengi. Bayagcwala emuntwini omunye ukuze baqede ngaye. Uvele agomele abubule

Umtwana oyinkazana uyesaba ebempilakahle nxa ebona umongikazi uvele atshaywe luvalo esesaba ukuthi bazamhlaba ijekiseni. Umongikasi uyancenga ukubana umntwana angatshaywa luvalo.

nxa kuhlinzwa umuntu esibhedlela kumele izibane zihlale zikhanya bagqoka izigqoko zabo ezinde eziluhlaza tshoko bathwale lamalembu abawafaka emakhaleni

Umuntu uhamba ukuyahlinzwa ngabantu abathathu esibhedlela. Kumele odokotela behlale abelolwazi olunengi ukuze umuntu angophi, ngoba uyabe ezakufa nxa bengananzelelanga.

Umdlavuza wesibetho usimumathekile endaweni ezinengi. Ubangelwa yokusetshenziswa kwezinto ezehlukeneyo okungaba njengesepa.

Owezempilakahle uhlaba umunwe wesigulane. Umcinga ukubana igazi lakhe, lingabe lihlanzekile yini? Bagqoke amayembe. Baphinda bafaka amalembu okuzivikela, emkhuhlaneni.

Unyawo olubomvu gebhu lugcwele amanzi. Owesifazana engabe elemvukuzane, unyawo solubola.

Umongikazi uyahlaba umuntu ngenalithi esandleni awophe igazi ukuze akhangele ukuba umuntu lo akalagcikwana na elithokala emzimbeni wakhe.

Imitshina etholakala ezibhedlela elungiswa ngabezempilakahle ihlala ikhala ngaso sonke isikhathi akufanelanga icitshe

Kuqakathekile ukunatha amaphilisi lokuhlatshwa amajekiseni umuntu esasemncane. Lokhu kuvikela ukubana umuntu engabi lesikhumba esingahlazekanga. Unkazana ulamehlo atshileneyo elinye ilihlo lakhe lilomntwana ngaphakathi

Imbambo zikagogo zaqamuka zathi phu. Udokotela wazikhangela kumabonakude ukuze abone ukuthi zisalungiseka na. Sahlaba umkhosi isalukazi salawula.

Udokotela ukhangela isigulane. Kulemitshina eminengi eyiyo evusa umuntu nxa eyabe esefile. Uyamfotoza amkhangele abone ukuthi usaphefumula yini. Konke lokhu kwenziwa ngudokotela.

Ibhakane elitshengisa umuntu oziphethe kahle ukuthi udla njani. Lokugijima eqinisa amathambo ngaso sonke isikhathi. Lokuthi kufanele ayehle umzimba.

Imitshina eminengi esetshenziswa ezibhedlela loba lapho okuyabe kukhangelwa khona izinto ezinjengabo zinanakazana, itholakala kakhulu ezibhedlela loba emafekitholi lapho abalungisa khona izinto.

ezibhedlela esikhathini esinengi bajayele ukufaka isepa loba emakhemisi ukuthi umuntuangabamba loba yini ayibambileyo aqale ageze izandla ukuze engaguli nxa sokumele athathe lawo maphilisi

Amagabha ezibhedlela bayawuthatha babagcine lapho okungafiki khona abantu lokhu kwenza odokotela benelise ukuthola impumela ezinhle ekwenzeni intozabo kungaba ngamanzi loba umchemo bayawugcina kahle.

Abantu ababili abasemsebenzini. Bagqoke impahla eziluhlaza tshoko. Bakhangela imitshina yokulungisa izinto, lokubona izinto ezincinyane.

Amafasitela avaliwe ngamaqembu alombala oyisibhakabhaka. Kuhlanzekile endaweni yangkhona, imiduli imhlophe nke.

Imibheda yabezempilakahle iyagoqwa njalo iyavuma ukulala iqonde nta. Kuhlala kuhlanzekile kulezitulo ezenziwe ngesihlahla esiqinileyo.

umtshina ulesikhala esiyisigombolozi muhle lowo mtshina uyakhala uthi nti umongikazi uyawucitsha ngoba usebenzisa ugetsi omnengi

Owesifazana ohambe ukubonwa ngudokotela okhangela ngabazithweleyo lokhu kumenza afake imitshina yakhe esiswini ukuze abone okuphakathi.

Imitshina etholakala ezindaweni zempilakahle iyadula kakhulu. Lokhu kwenza ibe milutshwane nxa sikhangela ezindaweni ezehlukeneyo. Abantu bahlala bekhala ngayo.

Abezempilakahle bahlala beqaphele ukuthi izinto zabo zihlezi kuhle na. Bayafaka lapho okumele kungafiki khona abantwana ukuze bengabambi.

Imitshina eminengi ilungisa ngabelungu. Amakhiwa ayalungisa imitshina abe seyibisa ebantwini abamnyama . Lokhu kusenza sihlale sikhaliphile isikhathi sonke.

Abezempilakahle bajayele ukufaka amabhakani okutshengisa ukuthi ozithweleyo kumele aqonde ngaphi nxa esesiyalindela loba efuna uhlolwa isikhathi ezinengi uyabe upendwe ngombala oyisibhakabhaka

Abezempilakahle bejwayele ukufaka imibheda eminengi elandelanayo. Ukuze abagulayo bencedisane nxa bayabe befuna usizo, omongikazi bekhatshana. Bayafakelwa lamanethi, amhlophe nke.

Udokotela ukhangela umntwana osanda kuzalwa. Umntwana uyakhala kakhulu ngoba engafuni ukumunya. Unina usuke aphatheke kakhulu emoyeni ukubana umntwana kamunyi.

Omama abazithweleyo bakhuthazwa ukubana babhalise isikhathi sisasekhona. Kumele bahlala behlanzekile ukuze abantwababo bangaguli besesiswini.

Umntwana ukhubazekile ebona udokotela egqoke ilembu emakhaleni, abadala bakhe bayamangala ukuba umntwana usephephile yini

abezempilakahle bakhangela abantu amazinyo lokhu kwenza ukuthi uzulu wonke ahlale ekwazi ukuthi akulanto enga pholiyo umongikazi ugqoke impahla ezinde

Kuqakathekile ukuhlabisa abantwana lokubathontisela imithi okufanele bayithole besasebancane. Abezempilakahle bayavakatshela umuntu wonke ukuzebabone ukuthi abantwana bayahlatshwa yini.

Imitshina yabezampikahle yandise ukuhamba yodwa ngoba iyabe ifakwe amavili amane. Esikhathini esinengi ilungiswa phetsheya ijayele ukulungiswa ngabantu besilungu.

Abezempilakahle bajayele ukuthatha igazi lomuntu belifake egabheni. Lokhu kuyenza ukuthi bebekwazi ukuthi igazi lingcole okunganani. Amagabha angikhona bayawathatha bewagcine kweyinye indawo.

Abezempilakahle bajayele ukusebenzisa amajekiseni nxa besehlaba abantu. Amanalithi akhona, ajayele ukuba made ukuze efike emthanjeni, yalowo abafuna ukuwuhlaba.

Imitshina eminengi esetshenziswa ezibhedlela ilungiswa ngabelungu, iyayenza ukuthi bekwanise ukukhangela umuntu ogulayo bemhlole yonke imkhuhlane ayabe elayo emzimbeni.

Ezibhedlela loba emaKhemistri loba ngaphi okwenziwa khona ngezempilakahle kuyabe kulesitulo , bayafaka isitulo esinye ukuthi umuntu ofikayo athole lapho okokuhlala khona

Abazempilakahle basebenzisa izinto ezinengi ukuze bakhangele izigulane zabo. Eminye imitshina bayithenga ngaphetsheya, eminye bayithunyezelwa ngabelungu ngoba bona belolwazi olunengi kakhulu.

Abezempilakahle balemitshina eyehlukeneyo esebenza ukwenza izinto ezehlukeneyo. Imitshina leyi bayithenga ngaphetsheya ngoba ilungiswa ngamaKhiwa.

Abezempilakahle bajayele ukufaka umabonakude loba ukukhangela ukuthi abantu benzani ngesikhathi somsebenzi lokhu kwenza izisebenzi zisebenze ngokukhuthala ngasosonke isikhathi.

Abezempilakahle bahlala belezigelo abazisebenzisayo ukusika abantu ukukhangela lapho umuntu oyabe efuna ukuthi abhotshozwe khona lezo zigelon zihllala zihlanzekile ngaso sonke isikhathi

Isitulo sabezempilakahle silombala olibhakabhaka. Siyabesenziwe sakwanisa ukuthi siyenelisa ukuya emuva loba phambili. Inyawo zazo ziyabe zimhlophe nke.

Abezempilakahle balezinto ezinengi abazisebenzisayo. Izinto lezi zenziwa ngaphetsheya kwelizwe ziyabe ezitshengisa ukuthi kumele bayenzenjani ngaso sonke isikhathi.

Umtshina obunjwe waba libhokisi ulenombolo ezintathu eceleni kwawo kulento enjengosiba olumnyama.

Abezempilakahle bahlala belolwazi olunengi. Abasathathi ulwazi lwabo balubhale phansi ebhukwini kodwa balufaka kumakhalekhukhwini ngoba uyagcina ulwazi lolu isikhathi eside.

Abezempilakahle bahlala belezinto ezinengi abazisebenzisayo ezehlukeneyo esikhathini esinengi njengaphetsheya lapho okuyabe kuhlala kulabelungu khona ngoba yibo abajayele ukuzilungisa lezo zinto.

Esibhedlela kulemitshana eminengi ehlukahlukeneyo, kulemibheda evuma ukufuqwa . isikhathi esinengi iyabe ilama vili .Kanye lezinye izinto ezokufaka abantu amanzi emzimbeni.

Abelungu bejwayele ukwenza imitshina ehlukeneyo. Imitshina leyo iyabe ikhangela abantu kanye lenyamazana. Iyathengisa ezitolo zezibhedlela njalo iyabiza.

Abezempilakahle bahlala belomabonakude oyabe etshengisa ukuthi umuntu emzimbeni wakhe umi njani loba isifo sakhe sesimudle okunganani lokhu kwenza odokotela behlale beqaphelisile

Ezibhedlela kulezitulo ezokuthola izigulane lezo zitulo ziyabe zilama vili amabili ayiwo ayenzwa ukuthi umuntu ekhanise ukufuqa

Umuntu wejwayele ukuthi engalimala ehambe esibhedlela bayafika bemnika okunye okokugqoka enyaweni okubunjwe kwaba njengesicathulo. Lokhu kwenza unyawo luphole ngoba luyabe luvikelekile.

Imitshina eminengi yenziwa ngabelungu phetsheya bayayilungisa bebesebeyithumezela abantu abamnyama ukuthi bayisebenzise. Abaqeqetshi bayahamba bayefundela ukuze bekwazi ukuthi bafanele bayisebenzise njani.

Umuntu ovunyelwa ukuhlaba isigulani ijekiseni ngumongikazi olamaphepha akwanileyo loba odokotela iyabe ifakwe umuthi phakathi ijekiseni ukuze iphangise ukusebenza.

Abelungu babisa imitshina etshiyeneyo isikhathi sonke. Imitshina leyi isebenza into ezinengi ukukhangela izifo ebantwini kanye lezinyamazaneni.

Abezempilakahle bahlala belemitshina eminyama njalo emitsha ukuze bakwanise ukukhipha amaphepha ayabe efunakala ngumongikazi loba ngudokotela.

Unkazana osekhulelwe uyakhala ngoba efike wadinga okutshengisa ukuthi uzithwele yini wakuswela. Lokhu kumenza acabange ukufuna ukuya ekhaya.

Iziqeqetshi zalamuhla ezenza ngokukhangela mpilakahle zabantu zilemitshina eminengi kakhulu bayafaka igazi baphinde balikhuphe emuntwini ngoba besenelisa ukusebenzisa leyo mitshina.

Izigelo zezibhedlela ziyimhlobo etshiyeneyo , kulezigobileyo kuleziqonde nta , ezinye zibukhali ezinye zibuthundu , zonke lezizigelo zisetshenziswa ngomongikazi loba amadokotela

Umtshina kaMongikazi ulamavili, umhlophe nke ugcwele intambo ezinengi. Umfana ugijima efuna ukuwuntshontsha.

Imitshina abezempilakahle ejayele ukubalamavili amane, iyahamba iloba kungaphi lapho okumele ibekhona.

Isitulo esilombala olibhakabhaka sitholakala lapha okukhitshwa khona amazinyo. Udokotela uyasisebenzisa isitulo lesi ukuze akwanise ukutshedela phambili.

inalithi elomcijo omude ilesibambo esibomvu gebhu eyinye yangkhona ayilamcijo ilebala eliyisibhakabhaka lokhu kusetshenziswa ukulapha abagulayo bebahlaba

Abezempilakahle bayathanda ukuthenga amagabha amakhulu amnyama tshu .Okufakela imithi yabo ukuze ingahlangani lezinye izinto.

Abezempilakahle bagqoka amaphepha ezandleni ukuze bengabambi ingcekeza lokhu kwenza bezivikele emikhuhlaneni eminengi abantu bayathanda ukubalekela abezempilakahle

Udokotela ugqoka intambo entanyeni. Isebenza ukukhangela inhliziyo yomuntu ukuba itshaya njani. Abantwana bayesaba ukubona udokotela.

Imitshina yezibhedlela yejayele ukuba mhlophe nke ihlala ifakwe igetsini ukuze ingapheli umlilo masinya.

Imitshina yesibhedlela esebenza ukukhangela ukuthi umuntu utshisa umzimba okunganani. Iyadula leyo ngoba ayitholakali yonke indawo.

Imithi eminengi ihlala isembodleleni emnyama ukuze abantwana bengaboni ukuthi kuyini. Uhlala uvaliwe lowomuthi ukusebenze kuhle nxa sekufanele unathwe.

Umuthi wokwelapha isikhumba somuntu utholàkala esibhedlela. Umongikazi angabhala phansi uyahamba uyewudinga ezitolo ezinkulu eziyabe zilawo loba ekhemesi. Isikkhathi esinengi uyabe ufakwe phakathi kwebhokisi ukuze ungatshaywa ngumoya.

Ibhokisi elitshengisa ibhokisi elitshengisela umuthi otholakala esibhendlela loba ekhemisi kubhalwe ngombala obomvu gembu umuthi lo loba aphilisi lawa adise ukubaba.

Imithi eminengi yokukhwehlela itholaka emakhemisi. Iyabe ifakwe emabhokisini, iyathengiswa ngaso sonke isikhathi nxa umuntu elencwadi ayabe eyibhalelwe ngudokotela.

Imithi eminengi yabezempilakahle itholakala emakhemesi loba ezibhedlela ezinkulu. Iyabe ifakwe emabhokisini okwenzela ukuthi ingatshaywa ngumoya nxa isifunakala

Ezibhedlela kulemithi ehlukeneyo ethengiswayo imithi leyi iyabe ifakwe emambhodleleni ahlukeneyo bayawufaka phakathi kwembodlela besebewuthatha bewufake phakathi kwebhokisi.

Umuthi wesifuba esikhathini esinengi ujayele ukulungiswa ngoluju bayawuthatha bawufake embhodlela besekuvalwa ngci ukuze ungavuleki. Esikhathini esinengi ufakwa ebhokisini lawo

Abezempilakahle abajayele ukufaka amaphilisi emagabheni amakhulu loba amancane bengaswela amagabha bayafaka emabhokisini ayabe elombala omhlophe bebhalile ngaphandle ukuthi amaphilisi lawa ngawani.

Umuthi wokukhwehlela uhlala usembodleleni , imbodlela leyo iyabe ilesivalo esimhlophe nke uyavalwa gci ukuze ungavuleki njalo kumele ufakwe lapho okungafikeli khona abantwana.

abezibhedlela bajwayele ukuthenga imthi yabo iyabe iphakathi kwama bhokisi imithi le itholakala ezibhedlela ezinkulu loba ezitolo ezinkulu ezibona ngokokuthengisa amaphlisi kanye lama khemisi

Abantwana abanengi bayathanda ukunatha umuthi ngoba ungababi. Uyathengiswa ekhemisi loba ezitolo ezinkulu. Uyabe ufakwe ebhokisini. Ibhokisi liyafanekiswa ngokungumntwana okuncinyane.

Amaphilisi amaningi atholakala ekhemisi loba ezibhedlela umuthi wejwayele ukuwabhalelwa ngabezempila kahle abakhangela izifuyo ebesehamba ukuyawathenga.

Imithi eminengi esetshenziswa ebantwini ivela phetsheya iyathengeka ngoba abantu basuke bathole imali yakwamanye amazwe besebephathisa yonaleyo mithi.

Emehlweni kumele kuhlale kuthontiselwa umuthi wamehlo. Lokhu kuvikela ukuthi amehlo engavuvuki njalo engaphangisi ukuguga. Intshiya zihlala ziphuma nxa amehlo egezwa ngamanzi atshisayo esikhathini esinengi.

Umuthi owenziwa phetsheya ufakwa egabheni ubusuhlanganiswa lamanzi, bese usetshenziswa entweni ethile.

Kunye, kubili, kuthathu kune, kuhlanu. Amaphilisi ayababa gamu. Umongikazi ubhalele ugogo ukuba ahambe ayedinga amaphilisi lawo.

Amaphilisi aphakathi kwebhokisi elibomvu gebhu ayatshila maqatha mabi azondwa ngumuntu wonke olempila kahle enhle

Umuthi otholakala kwabe zempilakahle usetshenziswa ukugcoba izilonda ekhanda, loba umntwana ma esephume izikwilimimba Umuthi lo uhlala usemabhokisini sonke isikhathi ukuze ungawomi.

Lwakhwehlela usane ngoba lulenkinga yesifuba. Lwanatha amanzi atshisayo kwehlula. Lwaphiwa umuthi okwehlisa isikhwehlela lwaba ngcono. Wathaba umama wakhe.

Abafana abasakhulayo bayawathanda ukuwasebenzisa amaphilisi adakayo. Lokhu kubenza bevuke besidla kakhulu isidlo sasekuseni.

ezitolo ezincane kuthengiswa izinto ezehlukeneyo kulamasepa kulamaphilisi okunatha kulamafutha okugcoba kulemithi yokunatha konke lokhu kuyadula

Ulusu lulamafutha amanengi .Unkazana uzihlaba ijekiseni ngoba efuna ukuthi luphume .Ibuhlungu enyameni .

Izilonda eziphuma amanzi zifuna umuthi omhlophe nke uyagcontshwa lowo muthi ukuze izilonda lezo zowome umuthi lowo utholakala esibhedlela.

Umuthi wokugcoba izikhwekhwe zekhanda loba izilonda utholakala ezibhedlela loba ezitolo ezincane ezithengisa imithi. Iskhathi esinengi uyabe ufakwe phakathi kwebhokisi.

Amanalithi lamajekiseni ahlala ekhona esibhedlela isikhathi ezinengi umuthi kumele bewuhlanganise lamanzi ukuze bahlabe kakhulu umuntu ogulayo

Amaphilisi okwengeza igazi ayadula kakhulu emazweni amanengi lokhu kubangelwa yikuba ayahlala emzimbeni.

Abantu abanengi baphuma amaqubu bengadla izinto okungafanelanga ukuthi bazithathe. Lokhu kwenza bacine bedinge imithi eminengi.

Umuthi wokukhwehlela utholakala emabhodleleni afayo uyabe ulemifanekiso etshengisa ukuthi umuntu enganatha isikhwehlela siyatsha kawumelanga uhlale elangeni.

Amaphilisi aqinisa umzimba womuntu ayadula njalo awatholakali ezitolo. Kufanele umuntu agade ibhasi ahambe edolobheni.

Amaphilizi ajayelwe ukunatha ngabantwana loba abantu abadala nxa kuyikuthi bayabe belesifo kumbe bengaphathekanga emzimbeni ancedisa ukwelapha ikhanda, isisu loba eminye imikhuhlane nje ethe yabamncinyane.

Amaphilisi asemabhokisini amathathu ahlukeneyo. Elakuqala lilombala olithanga ,elesibili lilombala oyisibhakabhaka.

imithi ehlukeneyo itholakala ezibhedlela eyamehlo ifakwa emagabheni amancane ukuze umuntu enelise ukuthela elihlweni engazange wacitha.

umuthibawupuntshulela esilondeni ngoba isilonda leso siphuma amanzi sigcwele ubomvu obunukayo phu amanzi aqandayo awakwanisi ukuthoba leso silonda

Amaphilisi amhlophe nke loba aluhlaza tshoko ajayele ukubaba kakhulu esikhathini esinengi afuna umuntu anathe amanzi.

Amaphilizi loba amafutha okugcoba izilonda aqakathekile njalo ayadula lokhu kwenza isilonda siphangise ukuwoma nxa uyabe usungcobe lawa mafutha.

Abempilakahle bakhuthaza abesifazana ukuba besebenzise izinto ezehlukeneyo. Lokhu kubavikela ukuthi bengabi lemvukuzani yesibeletho. Bahamba begijima ukuyathatha lezozinto ezibhedlela ezehlukeneyo.

Emadolobheni akula lapho okuthengiswa khona umuthi eyabe usubolile loba amaphilisi ngoba balendawo abagcina khona izinto lezi ziqanda kakhulu.

Amaphilisi aqakathekile ukuthi umuntu awanathe kusase kuseni kufanele anathwe ngumuntu odlileyo isidlo sasekuseni abesewabisela lapho oyabe ewathethe khona.

Abantwana abathanda ukudla ama guava avuthiweyo kakhulu basuke babe lezibungu esiswini lokhu kubenza becine bedingelwa imithi ezibhedlela

umuthi wamehlo ufakwe phakathi kwesigubhu esincane silombala oluhlaza tshoko kumele uthelwe emehlweni umuntu ekhangelise ikhanda phezulu

Amaphilisi atholakala ephepheni elimnyama tshu! Isikhathi esinengi ahlala evalelwe emabhokisini. Ukuze engatshaywa ngumoya.

Abantwana abanengi abanatha imithi abawaphiwe esibhedlela, bayaqina amathambo njalo bengezelele igazi emzimbeni.

Omama kanye labobaba bahlezi bagombolozela indawo bayafundiswa ngabezempilakahle ukuthi kumele beziphathe njani ngaso sonke isikhathi.

Owesilisa ogqoke iyembe emabalabala uthelela abantwana okokunatha. Lokhu ukwenza ngenhliziyo yakhe yonke. Omama bangkhona balamakhanda amnyama tshu.

Omama bahambisa umntwana oyedwa esibhedlela. Omunye ugogo uqhiyile ikhanda ngelembu lelimhlophe nke abanye bagqoke izigqoko ezilombala olibhakabhaka.

Ogukayo kezemakahle, ukhangelwa ngumongikazi. Uyamfotofotiza ukuthi abone ukuthi inkinga yakhe ingaphi. Lokhu kwenza ogulayo ahlale esethembeni lokubana uzasila,

Umntwana omncinyane osesibhedlela ulinde umongikazi ukuthi azomncedisa loba udokotela ukuthi amkhangela ukuthi ulohlupho lwani.

Umntwana osaba umongikazi ubonakala ngokuvula amahlo amakhulu amahlophe nke. Uyakhala nxa umongikazi ethutsha ethwele iphetshana lokubhala.

Abantwana besikolweni bayathaba baphakamisa izandla phezulu ngoba bebona ukuthi impilo zabo zilekusasa elihle. Lokhu kwenza abazali bejabule ukubhadala esikolweni.

Imota ezazisetshenziswa ngeskhathi sempi. Zonke zafa zaphela zathi du, kwasala insimbi. Abantwana basebenzisa lezo nsimbi ukudlalela phezu kwazo.

Usana oluncane olubelethwa lulezinkinga luyahlala kakhulu esibhedlelela ukuze balukhangele ukuthi umkhuhlane walo awumemetheki umzimba wonke ngesikhathi esincane.

Umfundi ugijime watshiya bonke abanye, wathola umvuzo wakhe omuhle kakhulu .Ulendlebe eziphaphileyo okwelanga liphuma.

Umntwana omncane ukhubazekile lokhu kumenza ahambe ngodondolo. Umfana wagijima wadlula wamnyathela phezu kwakhe ngebhasikili ngoba ejahe igwadla ekhaya.

Abantwana abamhlophe nke abazwisisi ukuthi umbalisi ukhuluma ngani . Umbalisi uyabobotheka ukuze abantwana bazwisise. Bayamthanda umbalisi wabo abafundi .

Umuntu wonke owesifazana loba engumtwana ulelungelo lokuthola inhlalakahle. Omama bayakhuthazwa ukubana badinge imisebenzi ukuze bondle abantwababo.

Inhliziyo yomuntu ilukhuni nxa elomoya omubi. Ukuze umuntu abelensuku ezandileyo emhlabeni kufuze ehlale ehlale ehleka, imikhuhlane iyabaleka endaweni ethile.

Odokotela abanengi bayandise ukuba labo makhalekhukhwini kanye labo mabonakude. Lokhu kubenza ukuthi behlale bekhaliphile njalo bekwazi ukuthi kumele bazeni ngasiphi isikhathi. Bahlala begqoke impahla ezimhlophe nke.

Umongikazi uthwele amaphilisi ugqoke isigqoko sakhe somsebenzi wakhe wabo mongikazi esilombala oyisibhakabhaka emlonyeni uvalile ngelenjana ukuze engangenwa yimkhuhlane ephephuka ngomoya.

Umntwana ongumfana olenwele ezinkulu ngapha emncinyane. Ukhangela umongikazi azonde ngoba ucabanga ukuthi umongikazi loba udokotela uzamhlaba ngejekiseni.

Umntwana oyinkazana okhangele empumalanga ukhanya ephathekile, ulukile ikhanda wabopha inwele zakhe wenza uphondo oluncinyane.

Abantu ababili abakhuzeliyo abaphuma kwezendaba zase BBC omunye uthwele isigodo omunye kukhanya ebobotheka.

Kuqakathekile ukwazi imithetho yezinto ozithengisayo, ubaba kumele abale ingcazelo engakanathi amaphilisi. Umfana ugijima ethwele igabha lamaphilisi elimhlophe nke.

ODokotela bathanda ukuhlinza umuntu esibhedlela. Bakhanyisa ngezibane ezinkulu kakhulu ukuze bengalahli izigelo zabo.

Udokotela ukhanya ebona okuhle kumabonakude wakhe Ugqoke amagogolosi ayiwo ayenza ukubana ekhangele ebonisise konke okungabe kuphuma emtshineni wakhe

Abaqeqetshi kwezemfundi babona umabanakude bekhangele izifundo zabo. Lokhu kwenza babone yonke into engabe ingakhanyi ngamehlo enyama kodwa ngemitshina ikhanya.

abaqeqetshileyo abathanda ngezemfundo bahlala bezivikela esikhathi esinengi ngokugqoka ama lembu ebusweni babo ukuze bengatholi imikhuhlane ephephuka ngomoya

Umongikazi welula amazwane womuntu owesifazane ongezwa kuhle. Kufanele abambe unyawo ngaphansi ukuze engezwa ubuhlungu.

Unyawo luyahlinzwa ngudokotela esibhedlela. Uyaluphakhamisela phezulu unyawo ukuze abone ukuthi inkinga yonyawo yiphi.

umntwana ongumfana uyabobotheka uphakamisa izandla okutshengisa ukuthi impilo ihlanzekile udokotela umbambe amadolo ukubana angaweli phansi

Abahlinza umuntu kumele behlale begqoke izigqoko ezinde ezilombala oluhlaza tshoko loba ingubo zabo zibe lombala oyisibhakabhaka.

owesifazana oqeqetshileyo ubophe ikhanda lakhe elilenwele ezimnyama ezithe tshu uyabhala ukuze abe kwazi ukuthi izinto zakhe zimi njani emsebenzini

o mongikazi abahlinza umuntu esibhedlela bajayele ukusebenza bebanengi bayagqoka amalembu avala imilomo ukuze bengangenwa ngamagcikwane loba ikhuhlane eminye ethile

Abantwana ababili bakhanya begula. Bakhanya belohlupho lokuhamba. Abadala bazama ukuba yelula amathambo ukuze inyawo zabo ziqonde benelise ukuhamba.

Ezibhedlela ezinengi loba emakhemisi amanengi, kujayele ukuyakhwa kusetshenziswa izitina ezibomvu. Bayazifaka lezozitima phansi ukuze labahamba ngemota bekwanise ukungena phakathi.

Ibhokisi elincinyane elilombala oyisbhakabhaka, lilamaphilisi phakathi. Amaphilisi lawa ayenza ukuthi umuntu enganatha azizwe esengcono ngemva kwesikhatshana.

Imithi eminengi ifakwa emabhokisini. Iyabe ivalelwe ukuze ingatshaywa ngumoya. Nxa sokufuze isebenze bayayikhupha lapho eyabe ihlala khonaibe isinikwa abantu. Itholakala ezibhedlela loba emakhemesi.

Amaphilisi amanengi ajayele ukufakwa egabheni kumbe ebhokisini. Amabhokisi lawa avalwa ngemitshina ukuze amaphilisi engatshaywa ngomoya. Ajayele ukutholakala ezibhedlela ezinkulu loba ezitolo ezithengisa imithi.

Imithi eminengi ihlala isemabhokisini. Iyabe ivalelwe phakathi ukuze ingawomi. Ihlala ngembala etshiyeneyo, eminye ilithanga eminye imhlophe eminye ibomvu. Yonke le isebenza izinto ezi.

Emakhemesi amanengi kujwayele ukuthi iguma langikhona libe lihlanzekike. Liyathanyelwa ngado sonke iskhathi ukuze izigulane nxa sezibuya zizothenga zibone kuhlanzekile. Lokhu kuyenza imphilo yabantu iqubekele phambili.

Abasebenza emaKhemisi bahlala beqaphele ukuthi abathengiseli abantu imithi loba amaphilisi angayisiwo bahlanzekile abantu laba esikhathini esinengi eKemisi kuyabe kubhaliwe phandle ukuze umuntu engalahleki.

Imithi eminengi loba amaphilisi ehlala isemabhokisini amhlophe nke ayabe ebhaliwe ngaphandle ukuthi amaphilisi lawo atholakala ngaphi ayenziwa ngaphi njalo anathwa sekutheni.

Owesilisa ogqoke ibhatshi elimhlophe nke elimenza ukuthi acace ukuthi usebenza kwabezempilakahle uyathengisa ekhemisi imithi kanye lamaphilisi ahlukeneyo.

Emakhemisi amanengi kuyafakwa amabhakane atshengisa ukuthi imithi itholakala ngaphi kwendawo lokhu kwenza ukuthi izigulane zingalahleki nxa sezihamba ukuyadinga imithi loba amaphilisi.

Umuthi oyabe usemabhokisini ngeskhathi sonke ihlala ivalelwe lapha okuyabe kuqanda khona ukuze amaphilisi lawa esebenza nxa umuntu sekufanele ewanathe

Abezempilakahle bahlala belemithi isikhathi sonke. Lokhu kubenza bahlale bekwazi into ezifunakalayo ezibhedlela loba ezitolo zabo ezincinyane ezithengisayo. Kulezimota ezibaphathela leyo mithi.

Ezibhedlela ezinengi kufakiwe umfanekiso phezu kwaso kumbe duze lophahla okutshengisa ukuthi umuntu nxa ethutsha avele abone lapho ayakhona ukuze angalahleki.

Umntwana omncane ufuna izinto ezidulayo ilambazi lakhe limnandi kakhulu ngoba lenziwa ngamanzi akudumalayo Uchago lwakhe lubi

Abezempilakahle abahamba ngemota ezinkulu bajwayele ukugijima ngoba bayabe bethwele imithi engafuni kutshiswa lilanga bafike bayiphose phansi.

Ezitolo ezithengisa imithi isikhathi esinengi bajwayele ukuba lezinto zokuchofeza ezinjengabomabonakude, omakhalaekhukhwini. Zimnyama tshu lezi zinto kuyabe kulephetshana elitshengisa imilayezelo yangkhona

Ubaba ulamazinyo aphumele phandle anjenge gwadla amhlophe nke lokhu kubonisa ukuthi uyawageza amazinyo akhe ngensuku ngensuku.

Izitolo ezincinyane ezithengisa umuthi wabagulayo. Umuntu uqala abhalelwe imithi esibhedlela ngudokotela, abesehamba ukuyathenga ezitolo ezincinyane.

Izitolo ezithengisa imithi eyabe ibhalwe ngudokotela zitholakala ngemva kwezitolo esikhathini esinengi. Lokhu kwenza abagulayo badonde ukuhamba khonangale.

Ezibhedlela eziphucukileyo , omongikazi lamaDokotela Bahlala bethwele insiba zabo zokuloba imithi okufanele ithengwe yizigulane.

Imithi eminengi ihlala amabhokisi okungafuzanga avulwe. Ayahlala egadanisiwe ngaso sonke isikhathi ukuze engaweli phansi.

Amagabha ochago lomntwana ahlala phezulu kwekhabothi. Kufanele ukuthi ahlale evaliwe isikhathi sonke ukuze impukane ingangeni.

Ikhabothi uyesibhedlela ihlala igcwele imithi itholakala ifakwe emabhokisini ahlukeneyo bayawathanda abantu amabhokisi emithi yesibhedlela

Imithi eminengi lamaphilisi atholakala emabhokisini. Ihlala igcinwe ngabezempilakahle. Kakufanelanga ithathwe loba ibanjwe ngabantu bonke, abangafanelanga ukwenza lokho.

Abantwana abancane bakhanya bephiwa uchago oluqinisa amathambo. Omama babo bayakhangela ukuthi abantwana babo baphiwa izinto ezihlanzekileyo na.

Abazempilakhle bayabobotheka nxa befundisa abantu esikhathini esinengi. Lokhu bakwenza nxa belemikhankaso. Bayafundisa abantu ukubana beziphathe njani. Bayabebegqokile ezandleni isikhathi sonke.

Abezempilakahle bajayele ukwenza imikhankaso betshengisa abantu ukuthi kumele bephile njani isikhathi esinengi. Bayabe bethwele amabhakane abhaliweyo begqoke lezikipa ezibhaliweyo.

Abezempilakahle baseminkankasweni bafakile izinto zabo abafuna ukuthi abantu bezibone ukuthi zisetshenziswe njani kulamapills kanye lamabhokisi ahlukeneyo ukuthi asebenza njani

Owesifazane ogqoke ibhatshi elimhlophe nke ukhangele isigulane laso sigqoke iyembe eluhlaza tshoko saphinda safaka amangilazi emehlweni sigqoke kahle

Abafana abathathu bagqoke amabhatshi abomvu gebhu bakhanya omunye wabo echasisa ukuthi kumelwe kuphilwe njani nxa umuntu engumuntu ukuze azivikele emkhuhlaneni eminengi omunye wabo uhlezi phansi.

Abesifazana baluke amakhanda bagombolozele omunye wabo onguye obatshengisa ukuthi izinto zenziwa njani omunye owesifazane uqgoke amangilazi okubonisa ukuthi ulohlupho lwamehlo

Esikhathini esinengi nxa kusenzakala imikhankaso ebantwini kujwayele ukubizwa amapholisa ipholisa elinye ligqoke izigqoko ezimnyama tshu lafaka lengwane ekhanda.

Emikhankasweni kwezempilakahle basebenzisa izitulo ezimhlophe nke. Omama bajayele ukubuya labomakhala ekhukhwini ukuze bathole umfanekiso.

Abantu abanengi bakhanya bethakazelela umkhankaso owengculaza. Bakhanya be bethole umvunzo wokubana bawinile ekunqobeni lesosifo loba ekwamukeleni isifo lesi esesikhona umhlaba wonke jikelele.

Abantwana abanyama baphakamisa izandla bebona ukuqamba impendulo betshela abelungu bagqokile impahla ezinhle kakhulu abahlabelayo bayahleka.

Umphakathi usukumela phezulu nxa kulomkhankaso wabezempilakahle ngoba lokhu kubenza bahlale bekwazi ukuthi umkhuhlane ozayo yiwuphi njalo uvikelwa njani.

Umkhankaso wabezempilakahle ugcwele indawo yonke. Banatha amanzi ahloliweyo ukuze bengabanjwa yisihudo nxa besenza imihlangano yabo.

Amankazana labafana bagqoke izikipa ezilombala oyisibhakabhaka. Amankazana lawo agqoke amabhulugwe abanye abafana bagqoke amabhulugwe amnyama. Amankazana alukile akhangela phambili.

Abantu emphakathini banikwa amaphepha okuzivikela emkhuhlaneni ukuze bahlale bahlanzekile . Bagqoke izikipa ezimhlophe nke . Balamile inwele zabo ezimnyama tshu.

Abanengi abakhangela ngezempilakahle bandise ukugqoka izigqoko ezimhlophe nke loba ezilombala oyisibhakabhaka. Ubaba laye uyahamba uphambana lomntwana oyinkazana kanye lomunye ongumfana.

Ozithweleyo wesifazana uyabobotheka nxa ebona udokotela emhlola. Ukhangela ukuthi umntwana uhlezi kahle na esiswini. Lokhu kumenza abelethemba lokuthi uzabeletha umntwana omuhle.

Abantwana ababili , oyinkazana longumfana bahlezi , bayabonisana . Bagqoke amalembu ebusweni avikela imikhuhlane leyo ehamba ngomoya. Oyinkazana ulukile ikhanda lakhe .

Abantwana ababili bahlezi phansi, badlela emganwini oyi"one".Bayakhanya ukuthi bangamaphahla. Bagqoke izigqoko ezimhlophe lokungama phenti.

Abantwana abafundela ezempilakahle basuke bethunge into ezitshekileyo ngoba beswela uhali olweneleyo ukuthi bathunge izinto ezinhle. Lokhu kubenza bakhuthale kakhulu ekusebenziseni izandla zabo iloba bengelamali.

Ozithweleyo insuku zakhe zibaliwe ngabezempilakahle ukubana uzathola umntwana nini. Umntwana kufanele ahlale ekhahlela esiswini.

kuqakathekile ukuthi umuntu anathe amanzi ekuseni nxa esanda kuvuka umama ugqoke indandatho yegolide

Abezempilakahle bafundisa abantwana ngokubana kumele beziphathe njani. Kuqakathekile nxa ungumuntu ukuziphatha kuhle. Abantwana bagqoke amasokisi ayisibhakabhaka umbala wawo.

ijekiseni isetshenziswa ukuhlaba umuntu ongumama ukuze angabi labantwana abanengi kakhulu lokhu kubangela amazwane ukuthi avuvuke lenyawo

Ababili amankazana babambisana iphepha ngoba bekhangela ngokuyabe kudume ngaleso sikhathi kwabezempilakahle lokho kwenza abantu bahlale beqaphele isikhathi sonke.

Owezempilakahle osebenza ukukhangela abantwana besilisa kwezinye izikhathi uyasoka abantwana besilisa ukuze bavikeleke emikhuhlaneni kukhanya ehlanzekile njalo elenhliziyo enhle.

Amankazana amathathu ahlanzekileyo. Ahlala egezile. Azigcinile ukuthi angazithwali, isikhathi singakafiki. Omkhulu wabo uyababonisa ukuthi kuqakathekile ukuthi umuntu aziphathe kahle.

Umama uvakatshele esibhedlela ukuyabeletha umtwana umama ubesesilindelweni ehambe lebhakede lokufakela impahla zomtwana ibhakede lilombala oyisibhakabhaka

Umongikazi ugqoke impahla zakhe ezinhle. Omama bagqoke izikhipha ezimhlophe. Ubuso babo bumnyama tshu njengomtshwankela.

Iziqeqetshi ezifundela ngezempilakahle zithanda ukubala amabhuku amakhulu. Bayafuna ukuthi bazwisise ngasosonke isikhathi.

Abazempilakahle ababona ngezemidlalo balemitshina eminengi, leyo mitshina isetshenziswa ukukhangela abantu ukuthi abalazifo yini abalazo.

Owezempilakahle ugqoke isigqoko sakhe esimhlophe nke. Uthwele okungani libhola okulombala obomvu kodwa umbala lowo ungani uyasuka ubelithanga.

Unyawo olumnyama tshu bayalwelula bayaludonsa ngumongikazi, ugqoke impahla eziyisibhakabhaka umile ukhangele ukuthi lo omdonsayo uyaphila yini.

Abezempilakahle loba abafundela ukudlala ezemidlalo bayabe belemitshina abafundisa khona ukuthi benze njani nxa umuntu engaquleka.

Isitulo sikadokotela siyabhoda sihle njalo sisebenza ngamagetsi, akufanelanga sidlaliswe ngumuntu ongakwazi ukuthi sisetshenziswa njani.

Imitshina yokuqeqetsha ngokugijima. Abantwana bagijima izifuba zize sisale zitshisa. Lokhu kubenza behlale behlakaniphile njalo bengaguliguli isikhathi sonke.

Amaphilisi lamafutha enza umuntu ebukeke nxa ehamba. Abagijimayo bayawathanda lawo maphilisi ngoba befuna ukuhlala bebukeka isikhathi sonke. Umzimba kumele wakheke.

Efakwa emehlweni itholakala ezibhedlela loba ezitolo ezincane. Ijayelwe ukufaka ezigubhini ezincane ezipuntshuzekayo.

Esibhedlela bayathanda ukufaka umuntu umuthi bambophe ngephepha labo loba ngelembu ukuze isandla singaboli nxa kuyikuthi usikwe yinto elengcekeza.

Owesilisa ugqoke isikipa esiluhlaza tshoko wathwala ibhola elikhulu kakhulu okutshengisa ukuthi uselungele ukuhamba ayedlala labanye bakhe ukuze angaguli isikhathi sonke.

Umuntu wesilisa welula unyawo lwakhe egqoke izicathulo ezimnyama .Ibhulugwe lakhe limnyama tshu kanye lesikipa asigqokileyo silithanga.

Abezempilakahle ngalezi insuku bajwayele ukuthatha ulwazi lwezigulane belufake kumakhalekhukhwini ngoba ukubhala loba ukufaka kwezinye indawo sokubathathela isikhathi esinengi.

Abezempilakahle bajayele ukuba lomkhankaso abawenzayo kumawayalesi lokhu kubenza bekwanise ukuthi indaba yabo imemetheke umhlaba wonke jikelele ngaso sonke isikhathi.

Abelungu basiphathela imitshina etshiyeneyo. Eminye iyakhala "tilili" eminye ayikhali. Umfana ubukela umabonakude nxa efuna ukubakwazi ngemitshina leyo

Esibhedlela kugcwele imitshina ehlukeneyo eminye iyakhala umtshina omhlophe nke usebenza ukuhlola umuntu intamo

umongikazi uqaphelisile njalo ulalele umabona kude kuyavela ukuthi uyafundiswa ngokunye angakwaziyo eceleni kukamongikazi kulosiba lokubhala

Abezempilakahle bahlala bethwele imitshina yabo yokucofeza isikhathi sonke, lokhu kwenza benelise ukuthola udaba lonke abayabe beludinga.

Ezibhedlela kuqakathekile ukuhamba uthelwe iphetshana elizancedisa ukubana ubhadale kuhle. Litholakala emabhanga aliduli lelo phetshana.

Imithi yesintu eminengi itholakala egangeni. Iyabe ihlangene izihlahla kanye lamaluba. Esikhathini esinengi kuthathwa lokhu kuquntwe kusesekuncane. Kuyabe kulombala oluhlaza tshoko.

Abezempilakahle bajayele ukuthatha iluba eliluhlaza tshoko .Abalibiza bethi yi aloe balichole balisebzise entweni ezinengi okungaba yikunatha lokugcoba.

Imithi yesintu ijwayele ukwenziwa lezihlahla loba amaluba abomvu. Eskhathini eminengi bayathatha amaxolo ezihlahla ayabe ekhothikhele phansi bewaxole behlanganise lokunye okuyabe kutholakele khonapho.

Imithi yesintu eyelapha izinto ezihlukeneyo itholakala egangeni iyandise ukubalompala oluhlaza tshoko ayithelelwa ngamanzi empompi kodwa ikhuliswa lizulu.

Aminyene amaluba ngoba ethelelwa. Aluhlaza tshoko, ahlumile, made, mahle , anuka phu okwe qaqa elibi.

Amaluba aluhlaza tshoko inxenge yayo imhlophe nke atholakala egangeni endaweni ecatshileyo, eceleni kwawo kufanele kube lamanzi lomfula.

izihlahla zeganga ezilameva zisebenza ukulapha izilonda ezitholakala ekhanda lenyaweni abantu kumele banathe amanzi angkhona behlanganise lenhlabathi

Isihlahla esincane sitholakala phandle kweguma. Kufanele sithelelwe ukuze sihlume sibe lamaluba amahle aluhlaza tshoko ahlabusayo.

Amaluba ayingozi ebantwaneni ikakhulu abancane ngoba bengawadla basuke bavuvuke ulimi kubanzima ukuthi lowo mkhuhlane welapheke ngesikhathi esincane.

izinanakazana ezincane zitholakala ngaphansi kwamadwala ahlala egangeni utshani obutholakala entabeni bumhlophe nke njalo buyatsha ngesikhathi sokutshisa

Abathengisa imithi yesintu bahlala beqaphelisile ngaso sonke isikhathi ukuthi abanikeze abantu imithi loba amaphilisi angayisiwo ugqoke ibhatshi elimhlophe nke owesifazana wangakhona.

Imithi eminengi yesintu itholakala emakhemesi loba ezitolo ezinkulu umuntu angahamba esibhedlela umongikazi uyafika embalela lowo muthi emagabheni akhona kuyabe kufanekisiwe izinto okumele azenze.

Imithi eminengi ehlala isemagabheni iyabe ifanekisiwe ngaphandle ukuthi isebenza njani . Njalo isebenziswe nga .Kufuze ihlale endaweni eyabe iqanda loba endaweni eyabe ingatshisi kakhulu .

Amaphilisi amanengi ajayelwe ukufakwa egabheni elimhlophe nke. Inengi lawo ayabe eqatha njalo ebaba gamu atholakala emakhemesi loba ezitolo ezinkulu ezithengisa amaphilisi.

Imithi yesintu eminengi yenziwa ngezihlahla eziyabe ziluhlaza tshoko, zitholakala egangeni esikhathini sonke.

Iluba eliluhlaza tshoko lithandwa ukudliwa ngamavevane abesetshintsha abe ngamacimbi azaphenduka egade phezu kwamaluba amanye ayabe sephume abamhlophe nke.

Abantu balezinsuku bakhuluphele lokhu kubenza bacine befuna ukunatha amaphilisi ukubana bacake kunzima ukuthi umuntu ehlise umzimba.

Izinanakazana zeganga zicatsha lapho okuminyene khona amaluba aluhlaza athe tshoko. Lokhu kwenziwa yikuba abantu abafiki kuleyo ndawo.

Abezempilakahle bafaka imithi yabo yesintu ezigubhini ezinkulu , ezinye zimhlophe nke , ezinye ziluhlaza tshoko , amaphilisi abo ayababa gamu.

Isihlahla esiluhlaza tshoko lawo ngamahlanvu awembanje zivele zimdake umuntu imbanje agijime engaqedi. Zitshayisa langekhanda.

Iluba eliluhlaza tshoko liyancedisa kakhulu ekwenzeni umuthi wesintu. Liyacholwa ligigwe lifakwe endaweni engelamanzi.

Imithi yesintu yelapha iqolo esikhathini esinengi. Kufuze abantu behlale benatha mtshokotsho ukuze bengahlaselwa ngamadolo. Amathambo asuka eqine.

Ucingo luyabe luthungiwe lwaqina kakhulu abafana abagangileyo bafike bathathe ipintshisi baluqhaqhe lokhu kwenza amanzi engene kakhulu.

Imithi eminengi yesintu itholakala egangeni, bayaqunta amahlamvu ayabe eluhlaza tshoko bewagige besebewasebenzisa ikakhulu emakhaya.

Izihlahla ezinengi ezesintu zijayele ukutholakala egangeni. Imithi yankhona iyabe ilombala oluhlaza tshoko. Itholakala eceleni kwesifula nxa uyabe uduze lomfula.

Iluba eliluhlaza tshoko, lijayele ukudliwe zintethe loba ngamabhombo. Phakathi kweluba kuyabe kulokunye okuncinyane okuyabekulombala olithanga.

Imithi yesintu itholakala egangeni, ngeskhathi sezulu yandise ukuba luhlaza tshoko yonke ngoba iyabe ithola amanzi eneleyo ,bayayiqunta abafuna ukuyisebenzisa.

Imithi yesintu itholakala egangeni. Esikhathini esinengi bayathatha izihlahla eziyabe ziluhlaza tshoko bazigige bezichole bebe sebesebenzisa khonokho ukulapha izinto ezehlukeneyo.

Imithi yesintu itholakala egangeni iyabe iluhlaza tshoko eminengi yangikhona iyabe iseceleni kwesihlahla bafike bayigetse bathatha lokhu abakufunayo.

Imithi yesintu itholakala endaweni ezitshiyeneyo. Kwezinye indawo iyabe ilamaluba abomvu gebhu. Kwezinye izikhathi iyabe ilezihlahla eziluhlaza tshoko. Itholakala egangeni.

Imithi yesintu yejwayele ukuba lombala oluhlaza tshoko. Itholakala egangeni njalo iyabe iminyene ngoba iyabe ihlangene lezihlahla ezinengi. Ithelelwa lizulu.

imithi yesintu yenziw ngezihlahla eziluhlaza thoko izihlahla lezi ziyabe ziminyene esikhathini esinengi ngoba azithelelwa kodwa zihluma ngesikhathi sezulu ziyagecwa phansi ngoba kuyabe kulamaluba amilayo

Imithi eminengi yesintu yenziwa ngezihlahla loba amaluba. Amaluba lawa nxa engawoma ayatshintsha umbala abemnyama tshu ngoba ayabe echoliwe.

Esintwini kucholwa amaluba aluhlaza tshoko, lokhu kwenza ukuba kube lemithi yokulapha imvukuzane lezilonda. Iyagigwa yizalukazi.

Imithi yesintu isebenza ukulapha abantu abalezilonda amaluba aluhlaza tshoko ayakhiwa esihlahleni agigwe acholwe ebesefakwa embizeni ethelwe amanzi.

Iluba elisetshenziswa ukulapha ngabantu besintu. Lilapha isisu kanye leqolo. Abantwana abalithandi ukulisebenzisa ngoba liyababa gamu.

Umuthi wesintu wenziwa ngamaluba aluhlaza tshoko. Alinywa esidakeni esiyabe silomhlabathi ovundileyo. Umnyama tshu lowomdaka.

Iluba eliluhlaza tshoko lisetshenziswa ukwelapha amehlo, litholakala egangeni loba lapho okulomfula khona njalo liyazala ngesikhathi sezulu.

Inyoka zithanda lapho okulotshani oluluhlaza tshoko izihlahla zivele zikhule ziminyane amaqanda enyoni awela phansi ngoba ekhithizwa zinyoka.

Izihlahla ezitholakala egangeni ziyaphangisa ukuwoma. Lokhu kubangelwa yikuswelakala kwezulu ngoba azithelelwa ngabantu kodwa uNkulunkuku uyathumela amanzi akhe ezulu.

Iluba eliluhlaza lisetshenziswa ukwelapha izinto ezinengi. Liyagigwa liwonyiswe. Liyagigwa lichaywe liyonyiswe beseliphekelwa lihlanganiswe lamanzi.

Imithi yesintu itholakala ezinyangeni isikhathi esinengi kugoqela umviyo ,umnyi, umkhemeswane kanye lentolwane

Abesilisa bayabobotheka uma bebona ubuhle bemvelo bagqoke izikipa eziluhlaza tshoko abanye bagqoke amasudu amnyama tshu.

Amaluba amanengi aluhlaza atholakala egangeni. Izibungu zejwajayele ukuhlala phezu kwawo ikakhulu amabhombo.

Imota enkulu elombala oyisibhakabhaka isetshenziswa ukuhamba ukuyathwala izihlahla kanye lamaluba ayabe echoliwe ukwenzela ukuthi abe ngumuthi wokwelapha izilonda.

Amaluba aluhlaza tshoko asebenza ukwelapha umntwana olamazinyo abolileyo. Ayababa game aluhlaza tshoko. Athandwa ukusetshenziswa yizalukazi ezihlala emakhaya

isihlahla lesi loba iluba leli sisetshenziswa ukulapha abantu alezilondo izilonda ezigoqela imvukuzane loba izilonda zezulu iluba leli liluhlaza tshoko

Kuqakathekile ukungadli sonke isithelo seganga. Amanye amaluba ungawafaka emlonyeni awalunganga, ayenza ukuthi umuntu aqumeke amathumbu ngoba kuyingcekeza loba afe ngoba edle isithelo esingadliwayo.

Abantu abamnyama bathanda ukwelatshwa ngesintu. Izihlahla zesintu bayazithatha bezochole zingawoma bebesebegcoba ezilondeni, izikhwekhwe kanye lokunye okungabe kuphuma emzimbeni bayagcoba ukuze ziphele.

Amaluba amanengi akhula ebemade loba ebemafitshane atholakala egangeni. Izinanakazana ziyacatsha ezinjenge nthethe lenyoka nxa zibona amaluba eminyene.

Ivevane lidla amaluba aluhlaza tshoko icimbi likhafule amaluba angagezisekanga ligijime libhenquluke ivevane